Habiliin mormaa kan namni uffatu gosoota hedduu ta'uu danda'u. Tokko tokko halluu warqee fakkatu kaan immoo halluu meetii kan nikeelii fakkaatuu fi kan mormatti rarra'u immoo mallattoolee yookaan barreeffamootadha. habiliin maalirraa hojjatamaa?

Manni kun, mana baarii fi reestoraaantiiti. Mana kanatti dhugaatii gosa garaa garaa kan alkoolii of keessaa qabanii fi hin qabne akkasumas nyaanni adda addaa ni gurguramu. Manni kun, guddaa yoo ta'u, haalluu diimaa keelloo dibamee jira.

Kopheen dubartootaa kan dhiiraa irraa waan baay'eedhaan adda ta'a. Wantoota adda isaan taasis keessaa muraasni kopheen isaanii qal'aa fi kan dhiiraa calaa halluu bareedaa qaba. Dabalee immoo yeroo tokko tokko koomeen isaa dheeraadha.

Meeshaa barreeffamaaf nu tajaajilu kan maqaan isaa kobbee yookaan ammoo qalama jedhamuun beekkamudha. Qalamni kun baayyinan asirratti argaa kan jirru dha. Kobbeen kun halluu gara garaa kan qabu dha. Fakkeenyaaf diimaa fa'i.

Konkolaataan baasii halluu magariisa qabu hiriira galee dhaabbachaa kan jirudha. Konkolaatan Baasii kun biyya Itoophiyaa keessatti tajaajila kan kennu yoo ta'u baay'inaan hojjettoota mootummaa kan geejjibudha. Konkolaataan kun biyya kam keessatti oomishama?

Manni kun mana amantaa ortodoksii iddoo lafa bu'aa ba'ii qabu kan mukkeen bosonaa qabu keessatti ijaarame yoo ta'u fincaa'aan bishaanis ni jira. Iddoon kun baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha.

Bakki kun, bakka magaalaa finfinnee keessatti argamu kan bashannanaaf akka ta'uuftolfamee dha. Bakki kun yokin paarkiin bashannanaa kun, muummicha ministeeraa Itoophiyaa Doktar Abiyyi Ahimadiin kan tolfame yokin akka ijaaramu kan godamee dha.

Oomishni kun, oomisha biqiltuu nyaataa magariisa qaaraa jedhamuun beekamuu dha. Qaaraan biqiltuu nyaataa dhandhama nama gubuu fi nama si'eessuu qabu yoo ta'u, nyaata garaa garaa hedduu keessatti akka si'eessituutti kan fayyaduu dha.

Inni kun uummata. Iddoon isaan itti argaman iddoo aadaa oromoo keessatti iddoo seena-qabeessaa fi iddoo sabni kun waggaatti al-tokko deemuudhaan ayyaana irreechaa itti kabajuudha. Iddoon kunis bishooftutti kan argamuu fi har-sadii jedhamuunis kan beekkamuudha.

Nama buufata xiyyaaraa keessatti argamu argaa jirra. Namni kun nama saalaan dhiira ta'eefi umuriin ammoodargaggeessa ta'e dha. Xiyyaarri giddaan tokko ammoo mucaa dhaabbachaa jiru kana gara dugda duuba isaati argama

Itoophiyaa keessatti Baankiiwwan babal'achaa jiru. Baankiin kun Baankii Zemen kan jedhamu yommuu ta'u, baankii yeroo dhiyoo hundeeffamedha. Maamiltoota horachuuf saffisaan socho'aa jira. Mallattoo baankiiwwan biroo irraa adda isa baasu qaba.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee ilmi namaa jireenya guyyaa guyyaa isaa keessatti ittiin jiraachuuf gabaadhaas haa ta'uu manatti haa tolfatuu, kan itti tajaajilamudha. Meeshaaleen manaa kunneen akaakuu addaa addaatu jiru isaanis teessoowwan, fi sibiilota xixiqqoo biroo fa'aa.

Manni Amma asirratti argama jirru kun mana baay'ee bareedaa fi baay'ee kan miidhaguudha. manni kun bifti isaa adii bareedaa kan taheedha. akkasumallee jalli isaa diimaa bareedaa kan taheedha. gamoo ykn manni kun darbii lama kan qabuudha. gamoo kan jala biqilaa bifti isaa diimaadha.

Oomishaaleen kuduraalee fi muduraalee kun, suuqitti gurgurtaaf dhiyaatanii mul'atu. Oomishaaleen kunneen kanneen akka; avokaadoo, muuzii, moosee, burtukaana, qullubbii diimaa, fi kanneen biroo faa dha. Oomishaaleen kunneen, fayyaa qaama namaatif kana malees ijaarsa seelii fi qaamaatif baay'ee barbaachisoo dha.

Midhagsiitun kun, midhagsitu baay'ee bareedaa haalluu babbareedoo adii fi haalluu warqee qabu irraa hojjatame. Midhagsituun kun, pilaastika qilleensaan guutaman irraa hojjatame. Diikooriin kun, mana keessatti kan hojjatame dhaabbate yoo ta'u, midhagsituun qophii adda addaatif kan qophaa'u dha.

Ijoollee lama geejjiba aadaa yookaan kan maqaan isaa gaarii jedhamuu fi harreen harkifamu irratti bishaan fe'atanii deemaa kan jiranidha. Gaariin kun karaa maddii deemaa jira. Karaa irratti ammoo wanti argaa jirru konkolaataa fe'isa uummataati.

Aasxaa Warshaa Qorqoorroo Hoolotaati. Aasxaa kana irratti barreeffama afaan Amaariffaa fi Ingiliffaan barreeffametu jira. Barreeffamni kuni haalluu magariisan kan barreeffameedha. Aasxaa kana keessa fakkiin manaa ni jira. Barreeffamni fakkii manaa jalatti argama.

meeshalee elektirooniksii keessaa tokko kan ta'e meeshaa maqaan isaa chaarjerii bilbilaa jedhamuun beekkamudha. chaarjeriin kun bilbila keenya ibsaa guutuuf kan nu tajaajiludha. funyooon asirratti argaa jirru kunis qaama chaarjerii keessaa isa tokkodha.

Gabaa keessatti namoonni madaba mataa isaanii qaban kanneen suuqii daldalaa hin qabne hedduun waan akka siree roga afur qabu irra meeshaalee isaanii naquun gurguratu. Kun addatti meeshaalee dhoqqeen akka hin tuqne godha.

Suuraan kun kan agarsiisu namoota garee kubbaa miilaa faallaa waliif ta'an kan taphachuudhaaf waliin makamanii dhaabbatanidha. Gareen tokko uffata halluu keelloo fi diimaa yoo uffatan kanneen biroo immoo adii fi magariisa waliin makaadha.

Bakka kanatti kan argamu dubartiin tokko buna danfisaa yookiin qopheessa akka jirtu fi meeshaleen buna waliin wal qabatan kan namni itti fayyadamu kanneen akka Sinii , baattuu Sinii, qodaa Ixaanaa fi Jabanaa fa'i.

Anaanaasiin gosoota fuduraalee nyaataa keessaa tokko ta'ee kan qaama isaa irratti akka waan qoraattii kan ofirraa qabuu fi baala isaa jalaa fi gubbaan irraa kutamee nyaatama. Biqilaan kun mi'aan isaa adduma.

Konkolaataa fe'umsaa argaa jirra. Konkolaataan kun konkolaataa meeshaa fe'uun bakka tokko irraaa gara bakka gara garaatti geessuuf nu tajaajilu yoo ta'u, maqaan konkolaataa kanaa ammoo isuusuu jedhamuun kan beekkamu dha.

Oomishaaleen kunneen, oomishaalee supparmaarketti guyya guyyaan itti fayyadamnuuti. Oomishni kun, dhadhaa saamsame yoo ta'u, dhadhaan kun dhadhaa uumamaa saamsamee fi qorqoorroo keessatti cuqqaalamee kan gurguramuu dha. Dhaabbanni dhadhaa isa kana oomishuu shanoo jedhamuun waamama.

Nageenya naannoo fi hawaasa murtaa'e tokkoo sirriitti iddootti eeguuf qaamni nagaa kabachiisu jiraachuun murteessaadha. Namoonni konkolaataa kanaan gara biraatti socho'aa jiran kunneen poolisii yoo ta'an, isaanis yakkamtoota qabanii adeemaa jiru.

Meeshaa aadaa calleen faayyamee jiruudha. Meeshaan kun callee halluu adda addaa qabu kan akka halluu adii, gurraacha fi makaa kanneen bira qabuun faayyeffamee jira. Meeshaa calleen faayyefamee jira kana yeroo baay'ee dubartii Oromootu qabatee deema.

Saafaan gosoota meeshaalee manaa keessaa tokko ta'ee keessi isaa jalatti xiqqoo dhiphatuu fi gubbaatti afaan bal'atu kan golboo ta'edha. Meeshaan kunis suphee irraa akkasumas pilaastika irraa kan hojjatamuu danda'udha. Saafaan kun baay'ee beekamaa miti.

Dhaabbileen fayyaa biyya keenya keessa jiran gosoota hedduutu jira. Kan dhuunfaa dabalatee kan mootummaa martuu uummata tajaajiluuf kan hundaa'anii fi tajaajila yeroo maraa laatu. Hospitaalli dhuunfaa garuu baay'ee qarshii saama

weellisaa afaan Oromoo an ta'ee fi weelluun isaa saba bal'aadhaan an jaalatame aartist Falmataa jedhamuun nama beeamudha . aartist Falmataan aartistii dhugaa uummata cunqurfamee dubbachuun beekamudha. uffata aadaa bareedaa uffatee dhaabbatee jira.

Oomishaaleen kunneen, oomishaalee miidhaginaa gosa garaa garaa dha. Oomishaaleen kunneen kan akka: qalama dibata hidhii, qalama dibata qeensa qubaa, qalama dibata nyaaraa, qalama dibata gogaa fuulaa fi kanneen biroo faa yoo ta'an, yeroo baay'ee dubartootatu itti fayyadama.

Suuraan asirratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota fi saayikiiti namoonni asirratti argaa jirtan kun namoota wal dorgommii saayikilii oofuu irra jiranidha, namoonni kunneen amma dirree yookaan karaa irra oofuun wal dorgomaa jiru.

Burcuqqoo sibiila kanatti dhugaatii alkooliin bifti isaa keelloo ykn bicaa kan tahee kan qabuudha. burcuqqoon kun burcuqqoo sibiila qabannoo kan qabuudha. dhugaatiin alkooliin kun burcuqqoo kana irra guutee irra bahee kan jiruudha.

Haroon wancii qabeenya uumamaa bakka hawwata Turiizimii ta'uudhaan tajaajilaa jirudha. Bakka kana irratti xiyyeeffannaa mootummaatiin misoomni guddaan waan adeemsifameef hawwattummaan isaa baay'ee dabalee jira. Kana irraa kan ka'e lammiileen biyya kanaa daawwachaa jiru. Warra biyya alaarraas galii dabalataa argamsiisaa jira.

Gamoon kun gamoo baay'ee bareedaa tahee fi baay'ee miidhagaa kan taheedha. gamoo kana irratti wantoota addaa addaatu hojjetamaa jira. akkasumallee gamoo kan irratti taaphellaa addaa addaatu irratti maxxanfamee jira. akkasumas iddoo mana barumsaa konkolaattotaati.

Fakkii gochoota adda addaatu mul'achaa jira. Iddoo tokkotti konkolaataan kosii magaalaa keessaa walitti qabee bakka itti kuufamutti geessaa jira. Iddoo tokkotti immoo kosiin kuusaa kosii keessatti walitti qabamee jira. Akkasumallee kanneen daandii irratti walitti qabamanis jiru.

Kun alaabaa mootummaa naannoo Tigraayiidha. Mootummaan naannoo Tigraay mootummoota naannolee mootummaa federaalaa keessaa tokkodha. Karaa mirgaatiin halluu diimaa kan qabuudha. Gidduu isaatiin immoo mallattoo urjii halluu keelloo qabu qaba. Karaa bitaatiin immoo mallattoo rog-sadee halluu keelloo qabu qaba.

Dubartoonni aadaa naannoo isaanii eeguu irratti duuba kan jedhan miti. Shamarreen kun uffata aadaa saba naannoo ishee uffattee, faaya miidhaginaa kan akka qubeelaa harkatti godhattee, rifeensa ishee gadi gadhiifattee jirti.

Loogoo ministeera barnootaa kan Itiyoophiyyaa kan ta'eedha. Afaan Amaariffaa fii afaan Ingiliffaan kan barreeffameedha. Gidduu loogoo kanaattii wanta kitaaba baname kan fakkaatu arguun ni dandaama. Akkasumas gidduu loogoo kanaatti bifa adii ta'e arguun ni danda'ama.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa suuraa dubartii taphattuu kubbaa miilaa kan kilaba maanchestar taatee uffata isaanii kan halluu cuquliisa qabu uffattee fi cinaa ishee loogoon kilabichaa kaa'ameera. Isheenis uffaticha qabattee jirti.

Moseen sukkaaraa dhamdhama minyaa'aa kan qabudha. Moseen kun naannoo lafa ho'aatti qotee bulaatiin kan oomishamu yoo ta'u, fayyadamtoonni mosee kanaa affeelanii nyaatu. Dabalataan dinnichi shukkaaraa kun akka madda galiitti fayyada.

Nyaanni aadaa biyya keenya keessatti iddoo guddaa qaba. Kana irraa ka'uudhaan yeroo ammaa sirriitti irratti hojjetamaa jiraachuudhaan hanga sadarkaa beeksisuutti ga'amee jira. Nyaanni kunneen yeroo ammaa waltajjiiwwan addunyaa keenyaa irratti filatamaa ta'uudhaan faayidaa guddaa argamsiisaa jira.

Kophee shamarranii kan ta'e, miila tokkotti kaawwatamee kan jirudha. Kopheen kun bifti isaa diimaa gogaa irraa kan tolfamee jiru yoo ta'u, miila dubartii faaya sibiila irraa tolfamee jiru qabutti kan kaawwamee jirudha.

Kobbeewwan halluu adda addaa qaban kan yeroo baay'ee fakkii kaasuuf gargaaran argina. Kobbeewwan kun barreeffama gurguddisanii kan barreessanii fi ergaalee mana barnootaatti barattootaan kan dabarsanidha. Barsiisonni suuraa kobbee kanaan akka kaafaman barbaadu.

Artisti Guutuu Abarraan dhalatee kan guddate Godina Wallagga lixaa Magaalaa Mandiitti. Artisti Guutuu Abarraan, artistii baay'ee jaallatamaafi simboo qabeessadha. Artistiin kun sirboota mimmiidhagoo ta'an kan qabuudha. Artisti Guutuun bifa weelluutin nama aartii oromoo guddiseefi guddisaa jiruufi Oromoo addunyyaatti beeksisaa jiruudha.

Dhugaatin kun dhugaatii aadaa alkoolii of keessaa qabu yoo ta'u kan inni hojjetamu Itiyoophiyaa keessattidha. Dhugaatin kun alkoolii waan of keessaa qabuf baayyisanii dhuguun fayyaa qaama namaa irratti miidhaa geessisuu danda'a.

Pirisidaantiin Ameerikaa yeroo ammaa, Doonaald Tiraamph, nama baay'ee cimaafi Ameerikaa daraan guddoo taate ijaaraa jiruudha. Namni kun, filannoo Ameerikaa bara darbe gaggeeffame irra deebin injifachuun, nama Ameerikaa si'a lama gaggessaa jiruudha.

Gabatee gurraacha, gabateen gurraachi yeroo baayyee mooraa mana barnootaa keessatti kan argamuufi barsiisaa boronqidhaan irratti barrreessuun barattoota kan barsiisudha. Gabatee gurraacha kana irra ammoo boronqii lamatu qarqara isaarratti argamaa jira.

Namni kuni maqaan isaa Giruum Eermiyaas jedhama. Fiilmii afaan Amaariffaa keessatti adda durumman nama waamamuu fii jaalattoota isaa biratti dinqisiifannaa gudda qabuudha. Uffata suufii uffatee olka'iinsa darbii irra taa'un suuraa ka'aa jira.

Kitaaba afoola afaan Oromoo kan of keessaa qabuudha. Qola kitaaba kana irratti barreeffamoota akka Seemmoo, Ciigoo, jechama, Hiika, malleen, Afaan fii k.k.f akka jiran arguun ni danda'ama. Kitaabni kuni bu'uura barnoota Afaanii fii Afoola Oromoo kan of keessaa qabuudha.

Mallattoon muka odaa kun mallattoo miidiyaa OBN bakka bu'ee kan jiruudha. mukti odaa kun baay'ee kan bareedduu fi baay'ee kan miidhaguudha. mukni odaan kun mukeetii ykn biqiloota dachee lafa kanaa irra jiran keessa uumama addaan kan jiruudha.

Bakka kanatti suuraa afuuffeen baay'een qilleensaan guutamanii wal irra tuulamanii jiraniidha. Afuuffeen kunneen halluu keelloo calaqqisaa fi halluu magariisa qabu. Naannoo faaya kana minjaala bareedaa irra wanti akka waancaa ka'amee argamaa jira.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee miidhaginaa yookaan bareedinaa qaban kanneen ilmi namaa jireenya isaa guyyaa guyyaa gaggeessuuf mana jireenyaa isaa keessatti itti dhimma bahudha. Meeshaaleen kunneen sibiilotaa fi mukkeen gosa addaa addaa irraa tolfamu.

Yeroo ammaa kanatti mana keessatti meeshaaleen hojii nuuf salphisan gosoota hedduutu jira. Isaan keessaa tokko kan ta'e meeshaan kan pilaastika irraa oomishamee fi keessa isaatti fuduraalee adda addaa naquun daakna.

Namoota hedduu walitti qabamanii suuraa ka'aanii jiraniidha. Namoonni kunniin dhiiraa fi dubartoota yoo ta'aan hundi isaanii kolfaa jiru. Dubartoota kana keessaa tokko kan rifeensi mataa ishee adii daa'ima baattee jirti.

Daandii asfaaltii fageenya qaburra konkolaattonni gaafa deeman saffisa guddan deemuu danda'u. Sababni isaas daaandii akkanaa irratti namnii fi konkolaataan waan hin baay'anneefi. Magaalota keessatti namnii fi konkolaataan sababa maaliif baay'ataa?

Kopheen waanta miila namaatti keewwatamu, hidhatanii deemuuf kan namatti salphatu, gogaa Bineeldota fi waantota biroo kanneen akka biqiltoota fa'aa irraa illee kan oomishamuu danda'udha. Kopheen Kun bifa diimaa fi adiin kan wal makedha.

Manneen barnootaa keessatti barnootni aartii kan fakkii kaasuu kophaatti diippartmentii of danda'e ta'ee ni kennama. Biyya keenya bira darbee akka addunyaatti ogummaan kun kan baay'ee jaallatamuu fi baay'ee barbaadamaa jirudha.

Wantin suuraa kanarratti argaa jiru kun ammoo suuraa mukeeniiti mukeen kun mukeen bosonaa yoo jedhaman bosona keesaatti tuutaan kan argamanidha. Mukeen kun bifa magariisaa ufftaanii miidhaganii kan argaman yoo ta'u daawwannaafillee ni ta'u.

Kun gosa bineensa bosonaa yoo ta'u, maqaan isaa leencadha. Leenci kun leenca kormaadha. Leenci foon qofa sooratee jiraata. Naannoo mataa fi morma isaatti dabbasaa baay'ee qaba. Qaamni isaa kaan furdaa, jabaafi guddaadha.

Shubbistoota gaara gidduun isaa diriiraa ta'e gidduu dhaabbatanii sirbaa jiraniidha. Shubbistoonni kunneen mudhii isaanii olitti uffata halluu adii fi diimaa qabu uffatu. Akkasumallee hundi isaanii ulee baatanii walitti shubbisaa jiru.

Bakka kanatti kan arginu suuraa hogganaa ministeera barnootaa kan ta'aan Pro. Birhaanuu Naggaati. Pro. Birhaanuun mataa isaanii haaddatanii barcuma irra ta'aa jiru. Akkasumallee duuba isaaniin fakkiin kitaabilee adda adda ni mul'atu.

Suuraa kanarratti ammoo kan an argaa jiru suura namoota lamaati namoonni kunneen namoota itoopiyaa keessatti aangoo gurguddaa qabanidha isaanis muummee ministeeraa Dr Abiyyi Ahmediifi kaantibaa magaalaa finfinnee aadde Adaanach Abeebeedha.

Bakkee bashannanaa jechuun, bakka qilleensa namatti tolu qabu, bakka addaa naannoo keessa jiraannu irraa yemmuu ta'u, namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an achi deemuun daawwatanii kan itti bashannanii fi ittis boqotani dha.

Dubartoota tartiiba qabatanii utaalaa jiranii sirba aadaa Oromoo sirbaa jiraniidha. Dubartoonni kun hundi isaanii meeshaa aadaa Oromoo kan ta'e Gaachanaa fii shimala harkatti qabatanii kan jiraniidha. Suuran kuni sirba keessa akka fudhatameedha kan tilmaamamu.

Meeshaan aadaa nyaata kuusuuf tajaajilu kun halluu magariisa, cuquliisa, diimaa, keelloo fi bifa biroo irraa hojjetame. Fakkii xuruuraa calaqqisa, ogummaa harkaa agarsiisa. Nyaata kuusuu, dhiyeessuu fi kabaja aadaa keessatti faayidaa guddaa qaba, bareedina calaqqisiisa.

Mucaa dhiiraa loon marga keessatti tiksaa jiru argaa jirra. Mucaan kun ulee qabatee kan jiruufi loowwan baayyeen ammoo duuba isaa kan jiranidha. Akkasumas mucaa kana duubatti kan argamu muka guddaa laaftoo jedhamuun beekkamudha.

Kitaabni afaan oromoo kan mata dureen isaa "Ekeree dhugaa" jedhu qolli kitaaba isaa diimaa gara magaalaa fi qarqara irratti immoo waan akka keelloo fi gidduutti nama waan fakkaatu garuu waan akak gaaddidduu wayii ofirraa qaba.

Manneen jireenya namoota baadiyyaa haala namatti toluun naannoo mukkeeniin marfamee kan argamuu fi dallaan isaa dallaa mukaatiin kan sirriitti ijaaramee fi karra mukaa qaba. Naannoo baadiyyaa jiraachuun waa maraafuu baay'ee gaariidha.

Kophee shamarrootaa keessaa tokko yoo ta'u, koomee ol ka'aa kan qabudha. Kopheen kun koomee sibiilaa waan qabuuf jabaadha. Haa ta'u iyyuu malee naannoo lafa diriiraa hin taanetti kaa'achuun miidhaa miilla irraan gaha.

Gabaa keessatti gaafa oomisha garagaraa qenxaboo gurgurru tokkon tokkoon isaanii gosa oomisha sanaa irratti hundaa'uun meeshaalee safaraa mataa mataa isaanii ni qabu. Haala wal fakkaatuun meeshaaleen kun bakkaa bakkatti garaagarummaa ni qabu.

Fakkii Ppaaphaasii mataa isaa irraa kaabbaa guddaa godhatee kitaaba mana amantaa dubbisaa jiruudha. Paappaasiin kun harka isaa gara waaqaatti ol qabee dubbisaa jira. Akkasumallee gargaaraa isaa uffata diimaa uffatee dhaabbachaa jira.

Konkolaachistoonni yeroo konkolaataa oofan dirqama bahan ni qabu. Innis daandii irratti mallattoo isaan akeekkachiisu hordofuu fi ilaaluudha. Mallattoon kun xumura konkolaataan itti dhaabatu kan agarsiisudha. Konkolaachisaan kana ilaalu konkolaataa isaa dhaabuu qaba.

Namaa fi geejjiba aadaa argaa jirra. Namni kun geejjiba aadaa kana fuulduraan itti deemaa kan jirudha. Geejjibni aadaa kun ammoo messhaa fe'atee deemaa kan jirudha. Gaarii jedhamuun kan beekkamuufi fardaan kan harkifamudha.

Meeshaaleen elektirooniksiitii humna ibsaatiin hojjechuudhaan dhangala'oowwan garaa garaa kan akka bishaan dhugaatii fi biiraa fa'a kan qorrisiisuuf ooludha. Meeshaan kun firiijii jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, nyaatas osoo hin ajaa'iin tursiisa.

Jowaar Mohaammad nama siyaasaa cimaa biyya kana keessatti dhiibbaa guddaa geessisuudhaan beekama. Namni kun warraaqsa qeerroo jijjiirama mootummaa fide keessatti nama adda durummaadhaan maqaan isaa kaafamudha. Haata'u iyyuu malee yeroo ammaa kana biyya alaatti deebi'ee hojjechaa jira.

namoota lama ta'anii mana keessa taa'anii kompiitera isaanii irraa dubbisaa jiranii fi nama tokko ammoo mana sana keessa dhaabbachaa jirtu argaa jirra. akkasumas mana kana keessatti teessoolee namni irra taa'u kan muka irraa hojjataman baayyeetu jiru.

Warshaan kun, warshaa meeshaalee dheedhii ijaarsaa kan akka simiintoo oomishuu dha. Simiintoon oomisha ijaarsa gamoo akkasumas daandii fi wantoota birootif barbaachisuu dha. Warshaan simiintoo oomishu kun, warshaa guddaa humna zayita boba'aa fayyadamuun hojjatuu dha.

Reekii kan jedhamu meeshaa akka waan waa ittiin haran fakkaatu garuu fuuldura isaatti akak quba harkaa kan gadi jedhee jiruu fi ittin marga keessaa xuraa'aa qulleessuuf oola. Naannoo keetti reekiin maaliin waamama?

Suuraa kanarratti kan argamu fiigaa lammii iitiyoophiyaa kan ta'e tekluu yommmu ta'uu dorgommi maaraatoonii se'uul dorgomaa Akka jiru ni argama. Dorgommiin kana yoo moo'ate immo biyya keenya itoophiya ni waamsisa kanafii guddina biyya keessattille ga'ee guddaa ni taphata

mana, mana jechuun kan namni ijaarrachuun keessa jiraatu yookaan ammoo baka dawoo godhachuuf ijaarratu dha. manni wantoota jireenya bu'uuraaf barbaachisan keessaa isa tokkodha manni kun ammoo mana citaafi muka irraa hojjatamedha.

Fakkii kitaaba qolli isaa halluu magariisa qabu kan barreeffamni 'Kana Dubbiin' jedhu irratti barreeffamee jiruudha. Qola kitaaba kanaa irra namoota muka guddaa jalatti walitti qabamanii jirantu mul'ata. Kitaabni kun kitaaba afaan oromooti.

Namoota baay'ee waltajjii gubbaa irra dhaabbatanii faarfachaa jiraniidha. Namoota kana keessaa tokko uffata halluu gurraachaa uffatee sagale guddistuu qabatee dura bu'ee faarfachaa jira. Manni isaan keessa jiran keenyan isaa halluu adiin dibame.

Suuraa humna nageenyaa uffata seeraa kan waraanaa ta'e uffatee gaala cina dhaabbachaa jiruudha. Namichi kun qawwee bobaa jalatti qabatee jira. Akkasumallee gaalli kun ba'aa baatee naannoo hara cabbiin ukkaanfamee jiruu deemaa jira.

Manneen galmee adda addaa keessatti meeshaalee barreeffamaa gosa hedduu fi kan kuusaa faayilota adda addaatu argamu. Kan baay'ee namatti tolu immoo faayiloonni akka wal hin makneef jedhamee duraa duuba qubeetiin bakka tokkotti kuufama.

Namootafi gabaa, namoonni baayyeen lafa gabaa kanatti argamu, namoonni kunneen gariin isaanii namoota gurguruudhaaf gara gabaa kana dhufan yoo ta'an gariin isaanii ammoo namoota bitachuuf gara gabaa kana dhufani dha.

Bakki argamu kun qarqara galaanaa ti. Qarqara Galaanaa kanattis gosa simbirroo kan taatee Daakkiyyeewwan lama dhaabbatani akka jiran nutti agarsiisa. Dabalataanis miidhaginni qarqara Galaana kanaa fi Daakkiyyeewwan kanaa baayye akka nama hawwatu suuraan kun nutti agarsiisa.

Biiroon dargaggootaafi Ispoortii Oromiyaa cimina guddaadhaan hojjechuudhaan bu'aa buusaa jira. Biiroon kun keessumaa dhimma ispoortii irratti cimina guddaadhaan hojjechaa waanjiraniif naannoon Oromiyaatti abdiin guddaan akka laatamu taasiseera. Hojii biiroo kanaatiin biyyi keenya sadarkaa addunyaatti beekamtii argatteetti.

Fakkii mana afuuffee halluu adda addaa qabuun akkasumallee faayyaalee adda addaan miidhagee jiruudha. Mana kana keessa teessuma lallaafaa kan maqaan isaa 'Soofaa' jedhamu jira. Akkasumas minjaala xiqqaa tokko irra abaaboon taa'ee jira.

Dubartiin halluu godaa fuulaa diimaa ta'e qabdu kun, uffata aadaa kaawwattee jirti. Uffanni aadaa isheen kaawwattee jirtu kun, haalluuwwan kan akka adii, diimaa, magariisa fi keelloo of irraa qaba. Dubartiin kun, rifeensa ishees sirreeffattee jirti.

Nyaata saanii adii irra godhamee nyaataaf kaawwamee jiruudha, Nyaatni kun nyaata biddeenii kan ittoo gosa sadii qabuudha. Ittoowwan kunneen halluu adii, diimaa fi foon bichaatee halluun isaa magaala ta'e qaba.

Suuraa atileetii beekamaa kan biyya keenya kan ta'e Abbabaa Biqilaati. Atileetin kun harka isaa ol qabee kolfaa of fuuldura ilaalaa jira. Abbabaan seenaa fiigichaa keessatti atileetii miila duwwaa fiiguun injifannoo galmeesse ta'ee galmaa'ee jira.

Anaanaasiin gosa fuduraalee nyaataa keessaa tokko ta'ee, kan qaamni isaa waan akka qoraattii adaamii fakkaatu ofirraa qabudha. Innis salphaatti mooraa keenya keessatti dhaabnee gabaaf dhiyeessuun ni danda'ama. Anaanaasiin baay'ee mi'aawa.

Fakkii kitaaba qubee afaan Oromoon katabame tokkotu jira. Kitaabni kun maqaa 'Obbo Joobir' jedhuun moggaafame kan jiru yoo ta'u halluun qola isaa gurraacha suuraa jaarsaa qabuudha. Barreessaan kitaaba kanaa Firaa'ol Fiqiruu jedhama.

Iddoon kuni lafa buufata baaburaati. Gamoo dheeran tokko dudduuba baaburaa kanatti fageenya irraa kan mul'atu yoo ta'u namoonni muraasni immoo lafa buufata baaburaa kana dhaabbatanii akka jiran suuraa irraa hubachuun ni danda'ama.

Gosoota Foonii keessaa Kaleen isa tokkodha. Namoonni baay'een foon kana dheedhii isaa itoo hinbilcheessin nyaatu. Nyaata kana itoo hinbilcheessin nyaachuun immoo rakkoo fayyaatiif nama saaxiluu danda'a. Dhukkuboonni Foon dheedhii nyaachuudhaan namatti dhufan maal fa'aati?

Kun gosa dhugaatii ammayyaadha. Dhugaatiin kun halluu diimaa dukkana'aa kan qabuudha. Qaruuraa isaatti guutamee dhaabamee jira. Qaruuraa cinaatiinis qodaa itti dhugamutti buufamee jira. Dhugaatii kana duubaan poosterii barreefama afaan Ingilizii qabutu jira.

Oromoon saba aadaa fi duudhaa isaa kabajachuun uummata kabajamaa ta'edha. Dubartoonni kunneen uffata aadaa uffatanii, faaya miidhagaa godhatanii, siinqee fi marga qabatanii kan jiranidha. Baay'inaan sadii ta'anii dhaabatanii kan jiranidha.

Namoonni kunneen mala aadaa fayyadamun lafa qonnaa qotaa kan jiran yoo ta'u namoonni muraasni iddoo lafa qonnaa kan jiru. kan isaan ittiin qotaa jiran loon walitti camaduudhan yoo ta'u qonni akkanaa Itiyoophiyaa keessatti beekamadha.

Isaan kun hooggantoota mootummaafi miseensota Mana Maree Bakka Bu'oota Uummataati. Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmadiifi itti aanaa ministeera muummee Obbo Dammaqee Mokkonnin dabalatee namoota baay'eetu argamu. Namoonni kunneen dhaabbatanii harka walitti rukutaa jiru.

Dubartoonni kunneen uffata aadaa saba oromoo uffatanii shubbisa shubbisaa kan jirun yoo ta'u duuba isaanii dhiiroonnis shubbisaa jiru. uffanni aadaa dubartoonni kunneen uffatan halluu akka diimaa fi adii of irraa kan qabudha.

Namootni walitti qabamanii jiru. Alaabaan biyya Ameerikaa ni jira. Namni tokko gidduu namootaa dhaabbatee harka isaa lamaan xiqqoodhuma ol qabee jira. Namootni hedduun taa'aa kan jiranii fi muraasni isaanii immoo dhaabbachaa kan jiraniidha.

Manneen akkasii Kun, mana bifa baayyee ammayyaawaa ta'een ijaarame yemmuu ta'u, bareediinni isaa haalli boca isaa akkaan baayyee kan namatti toludha. Yeroo dhihoo as manneen kunneen magaalota gurguddo akka shaggar fa'aa keessatti hedduminaan ijaaramaa kan jiranidha.

Dubartiin tun teessee buna buusaa kan jirtu yoo ta'u meeshaan isheen buna ittiin buusaa jirtu maqaan isaa jabanaa kan jedhamuu dha. Bunni qaama nama dadammaksuu keessatti gahee olaanaa kan qabudha.

Kun bakka gurgurtaa midhaan nyaataati. Midhaan gosa garaa garaa keeshaatti naqamanii gurgurtaaf akka ta'utti kaa'amanii jiru. Keeshaa bifa cuquliisa, keelloofi kanneen birootti guutamanii jiru. Akkasumas, manni daldalaa adda addaa ni mul'ata.

Poolisoonni Itoophiyaa alaabaa biyya isaanii qabatanii tartiibaan yeroo dhaabbachaa jiran argina. Hundi isaanii alaabaa tokko tokko qabatanii kan jiranii fi leenjii irra kan jiranidha. Faaruu alaabaa biyyattii kabachiisu ni faarfatu.

Meeshaaleen alaa gara biyya keessaa galan sibiilota kan boca saanduqaa qabanii fi hammaan gurguddaa ta'e kan qabanii fi meeshaaleen hedduun keessa kaa'amanii gara biyya keessaa gala. Addatti meeshaaleen kunneen sirriitti cufamu.

Maxxansi kun, maxxansa gaazexaa odeeffannoo Kallacha Oromiyaa jedhamuun beekamuu dha. Gaazexaan kun, gaazexaa odeeffannoo garaa garaa kan akka dhimmoota:siyaasaa, hawaasummaa fi diinagdee irratti odeeffannoo kennu fi marii namoota hayyuu ta'an waliin taasisuu dha.

Weellisaa Alii Birraa. Aliin weellisaa fi qabsaa'aa gameessa Oromooti. Afaan, aadaa fi seenaa uummata Oromoo addunyaatti mul'isuu keessatti gaheen inni hojjete guddaadha. Sirboota afaan Oromoo hedduu kan ergaa jabduu ofkeessaa qaban sirbuun uummata Oromoo bal'aa biratti kan beekamudha.

suuraa kanarraa kan agarru suuraa mana nyaataa kan aadaa meeshaaleen nyaataa kanneen akkas masoobii fa'aa keessa dhaabbatanii jiranii fi keenyaa isaa irratti meeshaalee akka kiraaraa fa'aa footoo ,meeshaalee tokko tokkootu jira.

Oomisha midhaan garbuu lafa qonnaa bal'aa irratti misoomee jiru. Misoomni oomisha midhaan garbuu kun hooggantoota olaanoodhaan daawwatamaa kan jirudha. Garbuun gosa midhaanii jabina qaama keenyaaf kennudha. Kana malees nyaanni aadaa garaa garaa midhaan kanarraa kan qophaa'udha.

Ministeerri muummee Itoophiyaa doktar Abiyyi Ahmad piroojeektota adda addaa irratti yeroo adda addaa argamuun piroojeektota adda addaa ni tilmaamu haala hojiirra oolmaa isaa ni xiinxalu. Namni Kun bulchitoota bara durii caalaa cimaadha.

Simbirroo argaa jirra. Simbirroon kun simbirroo baayyee bareedduu taatee fi akkasumas ammoo simbirroo afaan yookaan birkii ishee irratti wanta nyaattu qabattee jirtudha. Isheenis muka irra dhaabbachaa kan jirtudha. Halluu gosa gara garaa kan qabdudha.

Akka qorannoon hedduun agarsiisanitti maddi dhala namaa yeroo ammaa kana biyya keenya Itoophiyaadha. Kunis kan mirkaa'e lafee luusii jedhamuun kan beekamu lafeen argamuu isaatiini. Anaan kan na ajaa'ibe lafeen kun kan namaatti dhiyaachuu isaati.

Itoophiyaan mootummoota naannolee of danda'an Heera mootummaa Federaaliitiin kan hundeessite yoo ta'u, somaaliin naannolee kanneen keessaa tokko kan taatedha. Alaabaa naannoo ishii kan ibsu qabdi. Innis Gaala achitti argamu kan ibsu ofirraa qaba.

Kun dubartii uffata uffattee jirtuudha. Dabbasaa ishee shurrubbaa dhahattee jirti. Adda ishee jala meeshaa faayaa aadaatiin hidhattee seeqaa jirti. Morma isheetti amartii bifa adii qabu, gurra isheetti immoo lootii gurraa godhattee jirti.

Kun konkolaataa geejjiba uummataatiif fayyaduudha. Konkolaataan kun al tokkotti namoota hedduu geejjibuu kan danda'uufi ariitii, akkasumas haala mijataa kan qabuudha. Bifti isaa karaa duraa adii yoo ta'u, karaa boodaan immoo cuquliisadha.

Kophee kun kan shamarrootaa yoo ta'u, bifa adda addaa qabaachuun kan faayamedha. Kopheen kun laastikii irraa waan hojjetamuuf, salphumatti cituu ni danda'a. Kanaafuu kophee umurii dheeraa jiraachuu hin dandeenye jechuu ni dandeenya.

Dachee bal'oo oomisha midhaan magariisaan uwwifamtee mul'attu. Mukeen darbanii darbanii lafa qonnaa keessaan kan argamanidha. Oomishni midhaanii lafa qonnaa irraa argamu dinagdee biyya tokkoo utubuu fi wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti gaheen isaa olaanaadha.

Intalli kun intala qal'oo bareedduu magaala kan taateedha. intalli uffannaa ishee guutumaatti halluu magariisa kan taadha. Intalli kun intala sammuun ishee sirrii miti, intalli kun qottoo mataa ishee harkistuudha .intalli baay'ee kan garaa kan namaa nyaattuudha.

Kun abaaboo bifa ammayyaatiin hojjetame kan roosii jedhamee beekamuudha. Abaaboon kun baala magariisaafi abaaboo diimaa kan qabuudha. Walitti qabamee qodaa fuullee irraa hojjetame keessa kaa'amee jira. Abaaboon kun miidhaginaaf, kennaadhaafi sagantaalee garaa garaaf tajaajila.

Abukaadoon nyaata dhala namaatiif baay'ee gorfamaa ta'edha. Kanaaf jecha namoonni bifa hedduudhaan mijeeffatanii soorratu. Kana malees Abukaadoon akka dibataattis faayidaa guddaadhaaf ooluu danda'eera. Kana qofa itoo hintaane sharafa alaa argamsiisuu irrattis qooda guddaa qaba.

Kun meeshaa faayaa kan callee irraa hojjetameedha. Meeshaan faayaa kun callee halluu baay'ee qaban irraa fo'aadhaan walitti hidhuun boca barbaadu akka qabaatu godhameeti kan hojjetame. Gidduu isaan immoo elellaan bifa adii qabu ni jira.

Fayyummaa fi jabina qaama daa'immanii mirkaneessuuf dhaangaa nyaataa filatamoo kennuufiin murteessaadha. Dubartiin kun ijoollota keenyaaf nyaata filatamaa fi gaarii kennuu akka qabnu kan beeksisaa jirtudha. Kunis yeroo baay'ee dhaabbata fayyaan gorfama.

Barreeffamni afaan Amaariffaa fi Ingiliffaa ni mul'ata. Gaaddidduun ni mul'ata. Haalluu adii, diimaa, bulee fi gurraachi ni jira. Lakkoofsi ni jira. Gara duubatiin samiin haalluu bulee qabu ni jira. Biyyeen ni jira.

Namoonni kunneen deeggartoota kubbaa miilaa Itiyoophiyaa yoo ta'aan dirree kubbaa miilaatti argamanii deeggaraa kan jiranidha. Uffanni deeggartoonni kunneen uffatan halluu akka diimaa, keelloo, magariisaa fi kanneen biroo of keessaa kan qabudha.

Mana amantaa musliimaa keessatti namni tokko yoo xiqqaate guyyaatti yeroo shan ni sagada. Kana jechuun namni kun yeroo tokko tokko mana amantaa deddeebi'uuni. Dhugaan hin ganamne tokko immoo bakka jiran kamittuu ni sagadu.

Suuraa armaan olitti argamu wanti mula'atu; meeshaalee mana Keessaaf gargaaran gurgurtaaf kan dhiyaate ta'uu kan nutti mul'isu yommuu ta'u, kanneen akka qoda bukoo, distii sibiilaa, kan uffata irratti micaanifi kan irratti nyaatanidha.

Mallattoo yookaan agarsiiftuu wanta tokkoo yookaan bakka tokkoo argaa jirra. Innis beeksisa bakka kanatti kan argamu waajira abbaa taayitaa galiiwwanii aanaa giraar jaarsoo kan nutti agarsiisudha. Duuba isaan ammoo konkolaataan ni mul'ata.

Manni kun mana amantaa ortodoksii yoo ta'u kan inni ijaaramee jiru lafa olka'aa marga lalisaa fi mukkeen bosonaan uwwifamee jiruttidha. amantiin ortodoksii amantii akka Itiyoophiyaattis ta'e akka adduunyaatti amantii hordoftoota hedduu qabudha.

Suuraan dhiyaate kun fakii Bosona magariisaan uwwifamee kan Gaarreen gamaafi gamanaan mul'atan, gidduun isaa lafa gadi dhooqaa kan ta'e, yoo ilaalan kan nama mararu bakka qilleensa somba namaaf mijataa ta'e qabu ta'uu isaatu namatti mul'ata.

Magaalaa lafa gabaafi akkasumas namootatu lafa kana irratti argamaa jira. Namoonni kun ammoo meeshaalee bitachuudhaaf achitti argamaa kan jiraniifi namoonno gurguranis achitti kan argamanidha. Gamoolee gurguddaanis baayinaan achiitti kan argamanidha.

Meeshaaleen miidhaginaa mataa keenyatti uffannu tokko tokko guutummaatti kanneen callee irraa irraa hojjataman ni jiru. Callee kana iraattis halluu alaabaa naannoo tokkoo fi fakkii barbaadanis ni kaasu. Calleen maalirraa oomishamaa?

Dubartii bareedduu uffata gurraacha godhattee jirtuudha. Dabbasaa ishee qalamii kan dibdee fii baay'ee dheeraa kan ta'eedha. Dabtara fuuldura ishee olkaawwattee jirti. Iddoo gabaasa oduu itti taasisan keessa teessee kan jirtuudha.

Kun aartistii saba Oromoo biratti beekamuufi jaallatamu Aartist Shukurii Jamaaliidha. Aartist Shukuriin aartistoota buleeyyii sirboota afaan Oromoo sirbaa turan keessaa isa tokko. Albamootaafi sirboota qeenxee garaa garaa hojjeteera. Gonfoofi uffata bifa gurraacha qabu uffatee jira.

Gaazexaan karaa odeeffannoon wayitaawaa fi haqa qabeessi uummataaf darbu keessaa isa tokkodha. Gaazexaan kun namoota dubbisanii hubachuu danda'an qofaaf kan fayyadu yoo ta'u, madda beeksisa gara garaa ta'uufis ni fayyada.

Kun suuraa qulqullaa'oo Bataskaanni Ortodoksii Tewaahidoo itti fayyadamtu keessaa isa tokkodha. Suuraa kun kan 'Kidaanemihireti' yookiin Kakuu Dhiifamaa jedhamuun beekama. Innis Gooftaan Iyyesuus Kiristoos haadha isaa Maariyaamiitiif waadaa galuu isaa kan agarsiisuudha.

Qophiin kun, qophii egzibiishinii yokin agarsiisa gurgurtaa kitaabaati. Agarsiisni kun, dukkaana guddaa haalluu adii qabu keessatti kan adeemsifamaa jiru yoo ta'u, namoonni hedduun bittaa fi gurgurtaa kitaabota garaa garaa irratti hirmaachaa jiru.

Suuraan armaan olitti argaa jirru kuni suuraa nama loon bifti isaanii gurraacha ta'e dirree irra tiksaa jiru argina. Dirreen loon kun irra eedaa jiran bal'aa, naannoo baadiyaatti kan argamu dha.

Mana jireenyaa halluu bifa samiin dibamee jiru. Balballi isaa banaa kan ta'ee fi daa'imni xiqqaan balbala irra dhaabachaa jira. Mana kana irratti shallagduun ibsaa maxxanfamee jira. Manni kun mana galmaa maatiin ijoollee isaanii waliin keessa jiraatanidha

Atarri gosoota midhaan nyaataa keessaa tokko ta'ee kan firiin isaa baay'ee xixiqqoo fi baalli isaas qaqal'oo ta'edha. Midhaan biroo irraa kan adda taasisu qabiyyeen pirootinii fi viitaminii qabuu baay'ee olaanaadha.

Bakki kun suuraa muka baalli isaa isaa halluu magariisa qabuudha. Mukti kun mukoota ijaarsa manaaf fayyadan keessaa isa tokko. Mukti kun damee qaqal'aa kan qabu yoo ta'u haala gaariin latee jira.

Midhaan asirratti argaa jirra. Midhaan kun ammoo midhaan maqaan isaa missing aadaa jedhamuun beekkamudha. Missingaatti aantee kun nyaataaf kan ooluufi amma ammoo ooyiruu irratti kan argamu dha. Reefu gahaa kan jirudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura dhugaatiiti. Dhugaatiin kun maqaan isaa wayina aksuumit kan jedhamu yoo ta'u, dhandhama mi'aawaa ta'e qaba. Dhugaatiiwwan wayinii irraa qopha'an graa garaa akka biyya keenyaatti ni qophaa'u.

Meeshaale faaya bareeddinaaf oolu morma irratti godhatan kan mul'isuudha. Wanta akka boca morma namaa fi qaama namaa fakkaatu irratti meeshaalee faaya bareeddinaa kana olkaawwamee kan jiruudha. Bifni meeshaa boca morma namaa fii qaama nama gara olii kuni adii kan ta'eedha.

Midhaan kun boqqoolloo kan jedhamu yoo ta'u reefu guddachaa kan jirudha. Boqqoolloon gosoota midhaanii keessaa asheetaf kan oolu yoo ta'u biyya Itiyoophiyaa keessatti bal'inaan kan oomishamudha. Boqqoolloon humna qaama keenyaf kenna.

Qabeen akkuma maqaa isaa qabduudha. Qabeen meeshaa aannan itti kuufamu akkasuma illee yeroo namni haaraan yookaan keessummaan namatti dhufu aannan qabee keessatti kuufame sana fuudhanii kan itti kennaniifidha. Qabeen yeroo qoraafame foolii baayyee namatti tolu kan qabudha.

Abaaboo jechuun gosa biqilaa yeroo sanyiin isaa guddatee firii buufachuuf jedhu dhala yookaan immoo uumama baayyee bareedaa fi miidhagaa ta'e kan baafatudha. Abaaboon halluu gosa addaa addaa kan qaban yemmuu ta'u, isaanis diimaa, cuquliisa fa'aati.

Yeroo ammaa konkolaataan Cidhaa bifa miidhagaa ta'een hojjetamee gabaaf dhiyaateera. Namoonni baadiyyaa ammayyuu Cidha isaanii Fardaan gaggeeffatu. Haata'u malee bifa ho'aa ta'een kabajatu. Konkolaataan kun baay'ee mijataa ta'uu isaa irraa kan ka'e bituuf yookiin kireeffachuuf gatiin isaa qaala'aadha. Miidhaan karaa Cidhaa nama mudatu maalidha?

Bakki kun, mana bunni haala seera aadaa isaa eeggateen itti danfifamaa jiruu dha. Dubartiin tokko uffata aadaa haalluu adii qabuu fi fiixee isaatti haalluu magariisa ta'e qabu uffattee buna danfifame osoo gara finjaalatti buusaa jirtuu mul'atti.

Namni siyaasaa Itoophiyaa kun muummicha ministeeraa ,Doktar Abiyyi Ahimadii dha. Doktar Abiyyi Ahimadii waggoota torbaaf biyya Itoophiyaa paartii badhaadhinaa bakka bu'uun kan tajaajilan yoo ta'u, erga gara aangootti dhufanii jijjiiramoota hedduu akka biyyaatti galmeessisaniiru.

Warreen hojii mukaa hojjetan meeshaa baay'ee isaan barbaachisa. Meeshaaleen kunneenis hojii isaanii salphisaaf waanta'eef hunduu ulaagaa isaa guuttatee ittiin hojjeta. Baay'inaan meeshaan kun ogeessota naannootiin waan hojjetamuuf argachuudhaaf baay'ee salphaadha. Kan hojjetanis gabaadhaaf dhiyeessuun fayyadamaa ta'u.

Magaalota keessatti wanti baay'ee nama jibbisiisu tokko yoo jiraate kosiin yeroo hedduu lafa hin taanetti gatama. Kosiin kunis kan uummanni magaalaa sanaa waliin baasuun bakka tokkotti tuulanii callisanii kan gatanidha.

Gosa biqiltoota baar-gamoo hedduu Lafa qonnaa irra dhaabamanii jiran. Biqiltoonni baar-gamoo kun waggoota muraasa keessatti kan guddatan yommuu ta'an tajaajila garaa garaaf kan oolanidha. Tajaajila mana ijaarsaaf akkasumas biyyeen haramee akka hin banneef kan gargaarudha.

Fo'aan kun, fo'aa waan tokko ittiin hidhuuf oolu, haalluuwwan kan akka cuquliisa fi keelloo qabanii dha. Fo'aawwan kun, jabaa fi furdaa yoo ta'an horiiwwan manaa ittiin hidhuuf ni fayyadu. Kana malees ,mukkeen walitti hidhuuf fi dheerina safaruufis ni oola.

Namoonni ijaarsa gamoo irra jiran gaafa ijaarsi sun jalaa kaasanii ol baasaa adeeman dursee sibiilli mana sana utubee qabu dhaabbachuu qaba. Wanti Kun shakkii tokko malee manichi hundeen cimaa akka qabaatu godha.

Manni kun, mana daldalaa oomishaaleen qonnaa garaa garaa itti gurguramanii dha. Kuduraalee fi muduraaleen kunneen kan akka:muuzii, avokaadoo, maangoo, loomii, hundee diimaa, qullubbii diimaa, qullubbii adii, qaaraa fi kanneen biroo yoo ta'an nyaataa fi akkasumas waan biroof faayidaa kennu.

Lafa oomisha Muuzii kan qabuu fi baay'ee walitti kan baay'ateedha. Qolli isaa akka coolagee fii roba dhabe kan mul'isuudha. Haa ta'u malee gubbaa isaatti immoo dumeessi akka jiruufi roobuu akka danda'u tilmaamun ni danda'ama.

Biyyi keenya yeroo ammaa maddeen oduun ittiin raabsamu heddui qabdi. Maddeen kunis kan akka gaazexaa durii kaasee fayyadamtoota hedduu qabaachuudhaan kan beekamudha. Kana malees Raadiyoon uummata wajjin hariiroo gaarii qabaachuun akka madda odeeffannoo jaalatamaatti kan ilaalamudha.

Meeshaan kun ,meeshaa manaa biyyee suphee irraa hojjatame yoo ta'u, ixaana akkasumas wantoota biroo ibidda boba'aa irratti aarsuuf fayyada. Meeshaan kun, ixaana yeroo bunni danfifamu akkasumas yeroo qophiin biroo jiran foolii haw'ataa aarsuuf fayyada.

Namoonni yeroo baay'ee naannoo mana jireenya isaaniitti bareechuuf jecha, daraaraa xixiqqaa kan mana jala dhaabbatan hedduutu jira. Keessumaa kanneen aramaa fakkaatan garuu baay'ee beekamoo ta'anii fi mooraa miidhagsan gosa hedduudha.

namoota baayyatanii hiriira qabatanii jiranidha. namoonni kunneen namoota saalaan dubara ta'an yoo ta'u isaanis uffata aadaa oromoo kan godina gara garaa uffatanii kan jiranidha. hundumti isaanii iyyuu ammoo faaya calleerraa hojjatame ofirraa qabu.

Iddoo Timaatimiin walitti qabamee makiinatti fe'amuudha. Asitti saaxinii timaatimii itti naqaniifii timaatimii hedduutu jira. Daa'imman xixiqqoon timaatimii dheedhii isaa yeroo nyaatan suuraa kana irratti ni mul'atu. Namoonni baay'een lafa timaatimiin jiru kana ni jiru.

Biqiltuun urufa irra facaafamee, margee fi gogee jiru kun, biqiltuu xaafii dha. Xaafiin biqiltuu nyaataa firii xixiqqoo qabu yoo ta'u, xaafiin firii erga daakamee bullaa'een booda daakun isaa bukeeffamee buddeena ta'uu dha.

Kun barruulee barumsa idilee ittiin barachuuf tajaajiluudha. Barruulee sadii kan halluu magariisa, keelloofi bifa burtukaanaa kan qabuudha. Unka maqaa ofii, kan abbaa , sadarkaa fi gosa barnootaa qabu ofirraa qaba.

Bakkeewwan bashannanaa hedduu keessatti waantota mul'atan keessaa tokko Dibaabee Gurguddaa gaaddisaaf oolanidha. Maamiltoonni hedduunis mana keessa taa'uu irra achi jala taa'uu filatu. Sababni isaas qilleensa gaarii ta'e achii argachuu waan danda'aniif jechuudha. Waanti kun mana bunaa hedduu durattis kan argamudha.

meeshaalee mana keenya keessatti akkasumas bakka gara garaatti itti fayyadamnu kutaa manaa keessatti argaa kan jirrudha, isaanis kanneen akka jabanaa, teessoo shinii fi baattoo jabanaati. akkasumas saanduqa meeshaa keessa kaawwataniifi saamunaa illee argaa jirra.

Abbaa warraa, haadha manaa fii ijoollee isaanii lamatu suuraa kana irratti mul'ata. Walumaa galatti namoota afurtu suuraa kana irratti mul'ata. Dudduuba isaanii immoo wanti akka fannoo fakkaatanii fannoo ta'an muka irraa fi sibiila irraa akka tolfaman ni mul'ata.

faayaalee gosa adda addaatu teessuma haala bareedaan boocamee jiru irra ta'aa jiru. Faayyaaleen kunneen faayya mormaa fi qubaa yeroo ta'aan waan akka callee fakkaatu kan halluu gurraacha qabu ofi irraa qabu.

Seenaa biyya kanaa keessatti fardi iddoo guddaa qaba. Kana jechuun bara weerara Xaaliyaanii uummanni biyya keenyaa farda isaa qabachuudhaan gamtaadhaan yaa'ee mirga isaa kabachiifachaa ture. Hanga har'aatti namoonni baadiyyaa hedduun itti fayyadamaa jiru.

Gosoota miidiyaa oromiyaa keessaa baay'ee beekamaa fi jaallatamaa kan ta'e tokko kan maqaan isaa "OBS" jedhamu ta'ee innis kan jiru magaalaa finfinnee keessadha. Innis oduu dhimmoota biyya keessaa fi alaa uummataan gaha.

Fakkii harka namaa qadaada masoobii nyaatni keessa jiru irraa ol fuudhaa jiruudha. Meeshaa kana keessa nyaata ittoo gosa adda addaa qabutu jira. Akkasumallee naannoo nyaata minjaala irra jiruu kanaa namoonni nyaachuuf itti marsanii taa'aa jiru.

Magaalaattis haa ta'u, lafa baadiyyaatti bishaan jallisiidhaan fuduraa fi muduraa oomishuun ni danda'ama. Lafti kun jallisiidhaan kan oomishamee jiru haa ta'u iyyuu malee naannoo magaalaatti kan argamudha. Innis kellaa biqiltoota biroon marfamee jira.

Suuraan armaan nolii kitaaba guddaa lamaa fi rukuttuu nagaa kabachiistuu murtii abbaa murtii nutti argisiisa. Kitaabni ol dhaabbateeru kitaaba saayinsii siyaasa jedhu yeroo ta'u, kitaabni kun seera wajjin kan wal qabatudha.

Suuraa kanarratti kan argamu aartistii beekamtuu biyya keenya itoophiya yeroo baay'ee fiilmii afaan amariffaa hojjechuutiin kan beekamu aartistii selaam tesfaaye yommuu ta'u beeksisa baankii wagaagenii akkasumas ille tajaajila isaan Kennan beeksisaa jirti.

Dibatni gogaa qaama keenyaa kan argaman bifa dhangala'oo akkasumas bifa jajjaboo kanneen fuduraalee fi kuduraalee irraa hojjataman yoo ta'an keessumaa kan dhangala'oo Kun baay'ee Gati jabeeyyii kan ta'an illee ni jiru

Milishaan humnoota qacaramanii mootummaaf hojjatan yoo ta'u nageenya biyyaa eeguu keessatti gaheen isaan taphatan baayyee olaanaadha. Nageenya biyyattii eeguuf gaheen qaamonni nageenya qaban baay'ee olaanaadha. Milishaan immo adda dureedhaan nageenya biyyaa mirkaneessuu keessatti gahee guddaa qabu.

Kitaabni afaan oromoo mata dureen isaa Guuboo seenaa jedhu tokko qolli kitaaba isaa diimaa fi gidduutti namoota lama abbaa fi ilma marga keessa taa'anii haasa'an kan qabudha. Qollisaa akkam bareeda.

Fakkii asheeta boqqolloo wal irra tuulamee jiruudha. Asheeta kana keessa sadii qolli isaa irraa baafamee addaatee bareedee jira. Akkasumallee kanneen ka'aan qola isaanii magariisa waliin lafa ta'aa jiru. Boqqolloon kun haala gaariin kan oomishameedha.

Qullubbii diimaan fuduraa qotee bulaan oomishee gabaaf dhiyeessudha. Qullubbiin kun sassaabamee keeshaa kuntaalaatti naqamee, hangi isaanii safaramee bittaa fi gurgurtaaf dhiyaachuuf kan jedhanidha. Madda galii qotee bulaa ta'uun kan tajaajiludha.

Meeshaan kun meeshaa manaa yeroo baayyee buna itti danfisan yoo ta'u maqaan isaa jabanaa kan jedhamu yoo ta'u kan inni hojjetamu biyyee suphee jedhamu irraa kan ta'edha. Jabanaan kun ibidda irra taa'ee jira.

Bakka oomisha biqiltoota gosa adda addaa. Biqiltoonni kunneen dhaabbiif kan qophaa'aa jiranidha. Bakki isaan itti qophaa'aa jiran kunis naannoo haala qilleensaa guddina biqiltootaaf mijataa ta'e qabuu fi biyyeen biqiltoota kanaaf mijataa ta'e jirudha.

Dhugatii asirratti argaa jirra . Dhugaatiin kun ammoo dhugaatii alkoolii of keessaa hin qabneefi dhugaatii maqaan isaa cuunfaa jedhamuun beekkamudha. Dhugaatiin kun fayyaa namaaf baayyee kan barbaachisudha. Dhugaatii an baayyee jaaladhudha.

Tamsaasni TV faanaa biyya keenya keessatti tajaajila guddaa argamsiisaa jira. Miidiyaan kun uummata biratti amanamaa waanta ta'eef fudhatama guddaa argachuu danda'eera. Kanaaf akka miidiyaa kanaatti miidiyaan kaanis jaalatamummaa guddaa argachuudhaaf xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjechuu qaba.

Manni bal'aan uummata danuu keessummeessuu danda'u yeroo baay'ee mana cidhaa fi eebbi itti gaggeeffamudha. Manni kun baay'ee bal'aa kan ta'e, faaya daraaraan kan miidhagfamee jirudha. Lafti isaa daawwitii nama agarsiisuun hojjetamee jira.

Harar naannolee Itoophiyaa keessatti argaman keessaa tokko taatee, seenaa addaa qabaachuun kan beektudha. Naannoon Harar galma naannessitee waan ijaartee qabduuf, gamoo jabaa ol seensisu qabdi. Kunis bara mootota durii keessa kan ijaaramedha.

Dubartoota uffata adii kan kutaa adii irraa dhahame uffatanii wal-cinaa dhaabachaa jiran. Dubartoonni kunneen rifeensa mataa isaanii irraa kan hin qabnedha. Dubartii gidduu dhaabattee jirtu ba'aa mataa ishee irratti baattee kan jirtudha.

Namni yokin dargaggoon kun, uffata aadaa uffatee lafa magariisa fi bareedaa ta'e dhaabbatee mul'ata. Uffanni aadaa mucaan kun, haalluu adii kan qabu akkasumas kuula kan qabu yoo ta'u, uffanni kun kan Oromoo Karrayyuuti.

Dubartii haadha siinqee kan uffata aadaa Oromoo Arsiin faayamtee jirtu. Dubartiin kun keewwannaawwan aadaa gosaa fi halluu garaa garaa qaban uffattee jirti. Haati siinqee akkuma abbaa gadaa gahee dubartoonni Oromoo jireenya hawaasummaa keessatti qaban argisiisa.

Ijoollee bishaan harka isaanii dhiqachuun kolfanii gammadaa jiran argaa jirra. Ijoolleen kun ijoollee umuriin isaanii bay'ee xixiqqoo taateefi duuba isaaniitiin ammoo namoonni biroo namoonni bay'een kan argamanii dha. Bosonnis ni jira.

Dhakaan bu'uuraa kun barreeffama afaan oromoon barreeffame dhakaa bu'uuraa ijaarsa warshaa dhugaatiwwan keenyaa pireezidaantii BMNO kabajamoo Lammaa Magarsaatin kaa'ame jedhu of irraa qaba. Dhakaan bu'uura kun kaa'ame caamsaa 13/2009 ginciitti.

Foon baay'een mul'atuu fi toora tooran taa'ee jiru kun, foon namoonni walitti qabamanii qarshii walitti qabatanii qotiyoo bitatanii qalatan yoo ta'u, gochi akka kanaa kun qirca kan jedhamu yoo ta'u ,hawaasa biyya Itoophiyaa keessatti baramaa dha.

Kopheen dhiirotaa bifa garaa garaatiin oomishamuu ni danda'a. Kopheewwan kunneen gogaa irraa kan tolfaman yoo ta'u, faashinii adda addaa waan qabaniif miidhaginaaf kan oolanidha. Kopheewwan kunneen jabina qabu. Kanaafuu umurii dheeraa turu.

Jeedalli diimtuun bineensa bosona yookiin paarkii mootumaadhaan eegamu keessa jiraattudha. Jeedalli diimtuun kun foon bineensota biroo yookiin bineeldota manaa kan soorattudha. Addunyaa keessatti biyya Itoophiyaa qofaa keessatti kan argamtu dha.

Mana jireenyaa keessa jiraannu gaafa halluun dibamu meeshaan halluu ittiin dibnu kunis kan duubaan pilaastika yookaan muka irraa hojjatamuu fi fuulduraan waan akka rifeensaa qaba. Kana lamaanuu waan akka sibiilaan walitti qabatu.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa bineensaati. Bineensi kun bineensa namarraa fagaatee bosona keessa jiraatu dha. Bineensi kun maqaan isaa Bineensa jaldeessa daabee jedhamuun beekkamu dha.

Aartistiin kun baay'ee kan bareeduu fi baay'ee kan miidhaguudha. aartistiin kun fardaa irraa buhee muka guddaa jala taa'uudhaan sirbaa kan jirudha. aartistiin kun uffannaan isaa diimaa kan taheedha. akkasumas ulee bareedaa harkatti qabatee taa'ee sirba isaa sirbaa kan jiruudha.

Namoonni kun hordoftoota amantii ortodoksii yoo ta'aan mana amantaa keessatti faarfannaa amantii isaanii dibbee rukutuun faarfachaa kan jiranidha. amantiin ortodoksii akka itiyoophiyaattis ta'e akka adduunyaatti amantii hordoftoota heddu kan qabudha.

Namoota mana amantaa keessatti sirna kadhannaa taasisaa jiraniidha. Mana amantaa kana keessatti hedduun isaanii naxalaa uffatanii kan argamaniidha. Manni amantaa kuni immoo keessi isaa baay'ee kan bareedudha. Namoonni jilbiinfatanii akka jiran arguun ni danda'ama.

Biyyi tokko raayyaa ittisa biyyaa qabaachuun nageenya naannoo fi uummata ishii mirkaneessuu ni dandeessi. Humni waraanaa kunneen meeshaalee waraanaa baatanii socho'aa kan jiranidha. Konkolaataan gidduu isaanii adeemaa jirtu tokko immoo ni argamti.

Kun buna firii baay'ee ofirraa qabuudha. Firiin buna kanaa iddoo ga'ee sirriitti diimatee jira. Damee bunichaa hunda isaatti firii godhatee jira. Baalli magariisni buna kanaas ni mul'ata. Bunni kun firii baay'ee naqatee jira.

suuraa kana irratti kan agarru haadha manaa fi abbaa manaa ijoollee isaanii qabatanii jiranidha. maatiin kun fuula isaanii irraa gammachuutu mul'ata. baayyinnii ijoollee isaanii dhiira sadi fi dubartoota sadi qabu.

Kun mana daldalaati. Mana daldalaa kana keessa meeshaaleefi wantoota nyaataa gurguraman danuutu jira. Wantoonni nyaataaf oolan baay'een isaanii gosa gosaan qodaatti qoodamanii jiru. Meeshaaleen garaa garaa immoo tartiibaan naqamanii jiru. Namni gurguru immoo mana kana keessa dhaabbatee jira.

Namoota hedduu muka guddaa tokko jalatti walitti qabamanii dhaabbachaa jiraniidha. Namoonni kunneen uffata gosa adda addaa kan halluu adda addaa qabu uffatanii jiru. Mukti isaan jala jiran kun baala ofi irraa hin qabu.

Boqqolloon gosa midhaan dheedhii nyaataaf oolan keessaa isa baayyee jaalatamaa fi filatamaadha. Boqolloon akaakuu addaa addaa jiraachuu ni danda'u. Halluun boqolloo kanaa adii fi darbee darbee illee halluu biraa makaa kan of keessaa qabudha.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii poolisoota Oromiyaa kan ta'an yammuu ta'u; isaanis yeroo waliin ta'uun biqiltuu dhaabaa jiran fakkii namatti agrsiisuu yookiin immoo mul'isuu ta'uu isaa irraa kan hubanuu dha.

Manni amantaa warra Ortoodoksii faaya adda addaan kan kuulamedha. Manni kun dhagaa irraa kan ijaaramee jiru, suuraa humnoota mana amantaa sana keessatti amanaman kan qabudha. Waaqeffattoonni amantaa Ortoodoksii biyya Itoophiyaa keessatti ni argamu.

Allaattiiwwan baay'een akka addunyaa kanaatti kan jiran yoota'u; Nyaanni isaan soorratanis akkasumatti garaa garummaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf allattiiwwan tokko tokko samii irraa barrisanii gadi bu'uudhaan galaanota keessaa Qurxummii adamsanii soorratu. Kun immoo uumama akka ajaa'ibsiifannu nutaasisa.

Fakkii barjaa beeksisa adda addaa hojjechuuf fayyaduudha. Barjaa kana irra suuraa meeshaalee 'elektirooniksii' adda addaatu jira. Barjaan kun halluu diimaa fi adiin dibame. Akkasumallee naannoo barjaa kanaa biqiloonni magariisaa adda addaa jiru.

Kun qodaa gosti saamunaa dhangala'aan itti oomishamuudha. Maqaan saamunaa kanaa 'largo' jedhama. Bifti qodaa kanaa cuquliisa yoo ta'u, qabannoofi qadaada ofirraa kan qabuudha. Maqaa fi aasxaan saamunichaa irratti maxxanfamee jira.

Biyyi keenya Yeroo ammaa meeshaalee waraanaa gurguddaa ta'an hidhattee jirti. Kun immoo diinota biyya kanaaf sodaa guddaa uumuudhaan nukabajanii akka jiraatan isaan taasiseera. Haata'u malee lammiilee biyya kanaaf abdii guddaa ta'uudhaan qabeenya guddaa jedhamee akka ilaalamu taasiseera.

Mukkeen muramanii lafa olkaawwaman ni jira. Gaaddidduun namaa ni mul'ata. Fageenya irraa bosonni ni jira. Mukni daddabarsa humna ibsaatif dhaabbates ni mul'ata. Manni ni mul'ata. Samiin dumeessa kan hin qabneedha.

Gaazexaan madda odeeffannoo amanamaa ta'ee tajaajiluudhaan beekama. Maddi kun Oduuwwan qindaa'oo ogeessotaan qophaa'u waanqabuuf namoota baay'eedhaan dubbifama. Kessumaa labsiiwwan mootummaan baasu qabatanii waanjiraniif barbaadamaadha. Gaazexaan kun yeroo baay'ee Waajjiraalee keessatti argama. Waliingahinsi isaa akka biyyaatti maalfakkaata?

Saattawwaan gosa Bineeldota bosona keessatti galanii keessaa ishee tokkodha. Saattawwaan Bineeldota hojjaa yookaan immoo dheerina lafa irraa qaban yemmuu taatu, isheenis kokkeen ishee fi miilli ishee baayyee dheeraa kan ta'edha.

Yuuniversiitiin aangoo Mootummaa Federaalaa Itoophiyaa jalatti kan buludha. Innis alaabaa mataa isaa kan qabudha. Alaabaan kun kan Yuuniversitii Booranaa yoo ta'u, yuuniversiitiin kun naannoo Oromiyaa keessatti argama. Yuunicersiitii dhaloota ammaa ti.

Bakka kanatti kan nutti mul'achaa jiruu suuraa kophee dhalaa kan qaamni isaa uffata halluu magariisa irraa hojjetameedha. Kopheen kun duubaan faanni isaa dheeraa halluu gurraacha qabuudha. Akkasumallee fakkiin miila dubartii kophee kana kaawwachaa jirtuu mul'achaa jira.

Fannoon Diimaa dhaabbata miti mootummaa tola ooltummaa irratti hojjetudha. Dhaabbanni kun akka addunyaatti balaa uumamaafi tasaa uummata mudatan bira dhaabbachuudhaan aantummaa guddaadhaan tajaajila. Yeroo kamuu dhimma gargaarsaa irratti yaada namootaa keessa Fannoo Diimaatu jira. Dhaabbileen akkasii kam fa'aatu jira?

Suuraa kana irratti kan argamu shamarree Itiyoophiyaa uffata aadaa uffattee jirtuudha. Uffatni kun bifa adii kan qabu, karaa gadiitiin immoo bifa warqee fakkaatu qaba. Shamarreen kun uffaticha harka isheetiin qabdee agarsiisaa jirti.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa komppitara banamee jiruu fi tokkoon tokkoon qaamolee isaa gargar hiikamanii taa'aa jiran yoo ta'u, iskiriiniin kompiitarichaa garuu banamee ifee kan jiruu fi teessoo irra dhaabamee jira.

Daa'imman fayyaa qaamaa guutuu akka qabaatanii fi jabina akka qabaataniif nyaataa fi dhugaatii isaaniif barbbaachisu kennuun gaariidha. Daa'imman kunneen aannan lafee isaanii cimsu kan dhugaa jiranii fi nyaata gosa gara garaa kan nyaachaa jiranidha.

Haalli jireenya namoota naannoo kibba Itoophiyaa uummata tokko tokkoo jireenyaaf baay'ee nama jibbisiisa. Manni isaan keessa jiraatan mana citaa kan keessi isallee sirnaan hin maragamnee fi wantoota akka roobaa ol galcha.

Nama maanguddoo ta'e fi namni kun ammoo bokkuu adda isaaniirra kan qabanidha. Akkasumas namni kun uffata aadaa oromoo uffatanii kan jiranidha. Maanguddoon kun maanguddoo Abbaa Gadaati. Bokkuun adda isaaniirra kun akka isaan Abbaa Gadaa ta'an kan agarsiisuudha.

Manni kun kan inni ijaaramu muka, biyyoo fi marga citaa jedhamu irraa yoo ta'u yeroo baayyee manni akkanaa kan ijaaramu baadiyaa keessattidha. mana kana fuuldura dubartiin takka dhaabbattee kan jirtudha.

Konkolaattota lafa qotani fi konkolaataa dhagaa fe'uun beekkamu argaa jirra. Konkolaataan tokko lafa qotaa kan jiruufi tokko ammoo lafa qotame kana konkolaataa fe'isaa kana fe'aa kan jirudha. Halluun konkolaattota kana lama keelloofi tokko ammoo diimaadha.

Dubartii uffata gurraacha uffattee qofaa ishee dhaabbachaa jirtuudha. Dubartiin kun akkasumallee kophee gurraacha qodhattee jirti. Rifeensa mataa ishee dugda ishee irra jigsitee mudhii ishee qabattee jirti. Halluuwwan adda addaa kofoo ishee irra jiru.

Mana bareedina rifeensaa keessatti namni rifeensa sirreessu tokko kan uffata adii uffatee jiru namaaf rifeensa sirreessaa jira. Namni rifeensa sirreeffachaa jiru sun uffata halluu cuquliisa qabu uffachaa jira. Akkasumallee mana rifeensaa kana keessa meeshaaleen adda addaa ta'aa jiru.

Kun bakka sagantaa addaaf miidhagfamee qophaa'ee jiruudha. Bakki kun afuuffeewwan halluu bifa adiifi bifa samii qaban kan fo'aadhaan walitti hidhamanii jiraniin miidhagee jira. Akkasumas golgaan bifa adii qabu keenyanitti hidhamee jira.

Fakkii hanga'oota adda addaa walitti qabamanii mana barumsa olaanoo kan ta'e Finfinnee keessatti mari'achaa jiraniidha. Namoonni kunneen baay'ee isaanii haguugduu funyaanii godhatanii jiru. Namoota kana keessa Pro. Biraanuu Naggaa fi Dr. Saamu'eel Kifilee ta'aa jiru.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa kitaaba barataa kan halluun isaa cuquliisaa fi barreeffama halluu adii ofirraa qabuu fi ingiliffaan kan barreeffame mucaan xiqqoon tokko kitaabicha irratti shaamizii ishee cufattee jirti.

Addunyaa kana irra gosoota allaattiiwwan addaa addaa lakkoofsaan baayyee hedduu ta'antu jiru. Isaan marti isaanii iyyuu miidhaginaa fi madaala uumama naannoo keenyaa eeguu keessatti qooda isa olaanaa kan qabanii fi bahatanidha.

Isaan kun dargaggoota baay'ee bakka tokkotti walitti qabamanii jiraniidha. Dargaggoonni kunneen muraasni isaanii maaskii godhatanii, kaan immoo haguuggatanii lafa taa'anii jiru. Konkolaataan bifa gurraacha qabu cina isaanii dhaabbatee jira. Dargaggoonni kunneen qarqara daandiitti walitti qabamanii jiru.

Namoonni sadan kun, namoota kitaaba amantii islaamaa quraana jedhamu dubbisaa fi barachaa jiraniidha? Namoonni sadan kun, uffata adii uffatanii fi mataa isaanitti kaawwatanii lafa irra ta'anii mul'atu. Namoonni kitaaba kana baratan, akka amantichaatti maal jedhauun waamamu?

Meeshaalee mana keenya keessaa kanneen akka teessumaa fa'aa gaafa bareechinee hojjatachuu feene tooftaalee hedduu fayyadamuu dandeenya. Isaan keessaa adda kan ta'e barcuma keenyarratti halluuwwan adda addaa fayyadamnee isarratti waan akka gundoo hojjachuudha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota lama yommuu ta'u, gaazixeessaa OMN fi hayyuu oromoo qabsaa'aa gameessa Jawaar Maammeed jedhamuun kan beekamu yeroo isaan yaada wal jijjiiraa miidiyaa OMN irratti haasa'anidha.

Kitaabonni asoosamaa hedduun isaanii hayyoota yookaan beektota adunyaa keenyaatiin kan barreeffaman yemmuu ta'an, isaanis akka madda beekumsa hawaasa isaaniif qooduu fi waa'ee jireenyaa, seenaa jireenyaa dabarsan waliif qooduu fi wal barsiisuudha.

Manneen dubbisa kitaabilee bakkeewwan hedduutti ijaaramuu kan qabudha. Sababni isaas namni hojii malee taa'uufi itoo hojii qabuus yeroo boqonnaa isaatti itti dhiyeenyaan waanta kana yoo argate fayyadamaa waanta ta'uuf hojii akka biyyaatti xiyyeeffannaa guddaa barbaadudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii meeshaa muuziqaa kan ta'e masiinqoo qabatanii faaruu faarfachaa deemaa jiranidha. Saalaan dubartootadha . Namoota amantaa hordofaa jirani dha.

Kun aasxaa Kilabii Kubbaa Miilaa Jimmaa Abbaa Jifaariidha. Aasxaan kun boca geengoo irraa halluu aadiin kan hojjetameedha. Irra keessaan barreeffama afaan Oromoo qaba. Karaa jalaatiin immoo afaan Amaaraatiin barreeffamee jira. Gidduudhaan fakkii kubbaafi barcuma aadaatu jira.

Namoonni hedduun mana jireenyaa isaanii keessatti meeshaalee ammayyaa irra kan aadaa fayyadamuu jaalatu. Kun immoo meeshaaleen kunneen kan mana namoota kaaniitti hinargamne akka achitti argaman taasisuu danda'eera. Meeshaaleen kun waantota naannoo irraa hojjetamuun isaanii immoo fudhatama isaanii dabala.

Saamunaan qaama keenyaa fi fuula keenya ittiin qulqulleeffachuu dandeenyu akaakuu garaa garaatu jiru. Isaan keessaa saamunaan "Medicam" jedhamu kun kan baakteeriyaa harka keenyaa fi gogaa keenya irraa balleessuu danda'u dha.

Daawwitiin meeshaa eenyummaa fi bifa nama tokkoo, wantoota naannoo sana jiran kan agarsiisudha. Daawwitiin kun keenyan manaa irratti fannifamee kan jiru yoo ta'u, iddoo fuula ofii itti qulqulluuffatanitti kan argamudha.

Namtichi kun baay'ee furdaa ykn cimaa kan taheedha. namichi kana fuula isaarraa gaafa dubbifnu miira aariin guutumee kan jiruu fakkaata. namichi kun diimaa furdaa kan taheedha. akkasumallee uffanna isaa suufii kan taheedha. namichi kun abbaa manaa ykn abbaa ijoollee kan taheedha.

Dubartoota babbareedoo lama uffata aadaa Oromoo bareedaa uffatanii jirantu suuraa kana irratti mul'ata. Harka isaaniitiin immoo meeshaa faaya Oromoo callee fii migira fa'a irraa tolfame qabanii kan jiraniidha. Dudduuba isaanii mukkeen walxaxaan akka jiran ni mul'ata.

Kuduraalee fi muduraalee gosa adda addaa kan halluun isaanii diimaa, magariisa, gurraachaa fi adii ta'aan kan argamaa jiraniidha. Kuduraaleen kunneen guuboo shimala irraa dhahamee keessa ka'aamanii jiru. Akkasumallee naannoo kuduraalee kanaa abaaboon adda addaa jiru.

Lafa qonnaa miidhagaafi biqiltuun irratt argamu suuraa kanarratti argaa jirra lafti kun lafa biqiltuu irra jiruun bifa magariisaa uffatee argamu yoo ta'u ijaaf kan baayyee miidhagudha akkasumas biqiltuun asirratti argamu haala gaariin guddachaa jira.

Dubartii uffata aadaa uffattee bilbila harkaa qabattee dhaabbattee dubbachaa jirtuudha. Dubartiin kun uffata aadaa halluu adii qabu kan gidduun isaa halluu diimaa, keelloo fi gurraacha ta'e uffattee jirti. Naannoo dubartii kanaa biqiloonni baay'een argamaa jiru.

Fakkii daabboo muramee nyaataaf dhiyaatee jiruudha. Daabboon kun danaa adda addaatti muramee kan jiru yoo ta'u kan danaa roga arfee qabu akkasumas danaa roga sadee qabus jira. Daabboo kun xaafii diimaa irraa tolfamee.

Dhugaatiin meeshaa dhugaatii qabee irraa hojjatame keessa jiru kun, dhugaatii alkoolii aadaa Daadhii jedhamuu dha. Daadhiin dhugaatii aadaa haalluu keelloo qabu yoo ta'u, midhaan akka mishingaa, geeshoo, fi damma irraa kan qophaa'u dha.

Maatii baayyatanii wal wajjiiniin jiran, maatiin kunneen maatii lafa baadiyyaa jiraatan yoo ta'an isaanis maatii miseensa baayyee qabanidha. Miseensi maatii kanaa baayyinni isaanii nama sagalidha. Kophee miila isaanii irraa hin qaban, namoota duriidha.

Suuraa kana irratti kan nuti argaa jirru meeshaalee elektirooniksii keessaa tokko kan ta'e Piroojektarii kan jedhamuu dha. Piroojektariin faayidaan isaa ifa of keessaa baasuudhaan keenyan yookiin abujadii irratti balaqqisiisuun argaa guddaa fi mijaataa ta'e akka argannu nu godha.

Loogoo dhaabbata abbaa taayitaa Bunaa fii Shaayii Itiyoophiyyaati. Loogoo kana irratti barreeffama afaan Amaariffaa fi afaan Ingiliffaan barreeffame arguun ni danda'ama. Wanti akka geengoo keessa isaatti tuqaa fii alaabaa fakkaatu ni mul'ata.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa manaafi beeksisa mana sana irra jirudha. Beeksisni mana kana irratti argaa jirru kun ammoo beeksisa meeshaan ijaarsaa jiraachuusaa nutti agarsiisudha.

Meeshaaleen mana keessaa kan akka teessoo fa'aa jireenya nama tokkoo keessatti baay'ee barbaachisoo fi ijoo ta'anidha. Keessumaayyuu manneen ammayyaa kan ammaa keessatti namoonni hedduun gosa teessuma soofaa jedhamuun beekamu fayyadamu.

Sirba aadaa Oromoo sirbaa jiru. Lafa naannoo gaara fakkaatu irratti sirba dargaggeeyyiin sirbaa jiran mul'isa. Namootni muraasni meeshaa aadaa Oromoo kan ta'e Gaachana fii hundi isaanii Shimala harkatti qabatanii jiru.

Shinooyyeen gosa tapha aadaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qabudha. Shinooyyeen qarreewwaniin waggaa waggaan yeroo waktii gannaa keessaa bahanii waqtii biraatti bahan kan kabajamudha. Shinooyyeen aadaa baayyee bareedaa fi jajjabeeffamuu qabudha.

Suuraa siree aadaa kan gogaa looniii irraa hojjetamuudha. Sireen kun gogaa loonii haalan baqaqsuun muka afur irratti seeraan nama ogummaa isaa qabuun dhahama. Sireen kun ol jedhee cinaachaan galee dhaabbachaa jira.

Dhugaatiin kun dhugaatii lallaafaa maqaan isaa kookaa koollaa jedhamu yoo ta'u alkoolii waan of keessaa hin qabneef fayyaa qaama namaa irratti miidhaa guddaa hin geessisu. Dhugaatin kun baayyee jaalatamaa dha.

Biqiltuun yeroo baay'ee naannoo manaatti argamu kun biqiltuu bitaa jedhama. Innis meeshaalee ijaarsaa manaa fi mana keessaa ta'uun tajaajila. Mukti kun gara waarshaa deemuunis baruulee ta'uun barataaf faayidaa guddaa kenna.

Midhaan dheedhii yookaan midhaan callaa jechuun, midhaan maasaa irra facaafamee, yeroo itti sassaabbiif gahetti sassaabamee callaan isaa gabaaf kan dhihaatudha. Midhaan dheedhii Kun hedduminaan naannoo baadiyyaatti kan oomishamuu fi facaafamudha.

Gaazexeessaa jechuun nama ogummaa gaazexeessummaan baratee bahee fi dandeettii fi ogummaa isaa sirriitti qabu jechuudha. Gaazexeessaan hojiin isaanii odeeffannoo waktawaa ta'an, ragaa isaa irratti hundaa'uun sassaabanii hawaasaaf bifa dubbisaan dhiheessuudha.

Aasxaa, aasxaan nu asirratti argaa jirru kun ammoo aasxaa komishinii gumuruuaa ibsudha. aasxaan kun bifa harkaa akkasumas bifa maallaqaa kan ofirraa qabuufi barreeffamni irra kan jirudha. baarreffamichis komishinii gumuruukaa kan jedhudha.

Manni murtii aadaa saba Oromoo kan sababa siyyaasaaf addaan citee ture, wal'aansoo yeroo dheeraan booddee iddootti deebi'e. Mana murtii kana fuula duratti fakkii odaatu ka'ee jira. Sababni isaas gadaan achi jalatti murtii kenna.

Konkolaataa fe'uumsaa ta'ee wantoota akka cirrachaa, dhagaa, mukkeenii fii k.k.f bakka tokko gara bakka biraatti geessuf fayyada. Bifni isaa keelloo kan ta'ee gommaa afur kan qabuudha. Namni keessa jiraachuu fii jiraachuu dhabuun isaa ifatti waan beekkamu hin qabu.

Konkolaataa kana fuuldura isaatti lakkoofsi gabatee 75737 ta'e itti maxxanfamee jira. Habaaboon konkolaataa kana irra jira. Duuba konkolaataa kanaa, namichi tokko teessoo irra taa'aa jira. Manni konkolaataa kana duuba ni jira.

Rifeensa keenya sirriitti guddisuuf dibatni nam tolchees haa ta'u, kan uumamaa nu barbaachisa. Dibatni kun zayita rifeensa guddisuu fi akka hin caccabee hin dhumne kan nu gargaarudha. Yeroo baay'ee dubartootatu dibata.

Maxxansi kun, maxxansa addaa kitaabonni sadan nama tokkoo bakka tokkotti maxxanfamanii dha. Maqaan addaa maxxansa kitaabota maxxanfaman kana sadanii bakka tokkotti kitaabota kana sadan kan jedhu yoo ta'u, nama Obboo Abrahaam T. Guddinaa jedhamuun qophaa'e.

Hirmaannaa barattootaa dabaluuf, fakkiilee irraa barsiisuun ni gorfama. Ijoollonni kun qubee fakkii irraa barachaa kan jiran yoo ta'u, tokko tokkoon achi ba'anii dubbisaa jiru. Kunis fedhii isaan barnootaaf qaban dabala.

Bakka kanatti namoota lama argina. Tokko dhiira yookiin abbaa manaa kan ta'e barcuma irra taa'ee harka isaa dhiqachaa kan jiruu fi isheen kan biraan immoo dubartii yookiin haati mana dhaabbatee abbaa manaa isheef bishaan buusaa jirti.

Mismaarri gosa meeshaa ijaarsaa keessaa tokko ta'ee kan sibiila irraa hojjatamuu fi furdinni isaa akkasumas dheerinni isaa wal caaludha. Namni akkaataa fedhii isaatti keessaa filatee bitata. Mismaarri garuu baay'ee waan gaarii hojjataa

Kun bineelda manatti galu kan maqaan isaa harree jedhamuudha. Harreen kun kormaadha. Bifti isaa garri caalaan daalacha yoo ta'u, garaa jalaa fi afaan isaa immoo adiidha. Boquu isaa ol qabee dhaabbatee jira.

Namoonni qabeenyaa gurguddaa qaban hedduun yeroo ammaa kana manneen jireenyaaf namatti tolan alli isaa illee biqilootaan guutaman kan baay'ee miidhaguu fi waajjira guddaa fakkaatu ijaarratanii itti galu. Kun nama bira maraa osoo gahee hawwii kooti.

Muuziin yeroo ammaa nyaatamuu qofaaf itoo hintaane qunceen isaa akka dibataattis fayyaduu jalqabeera. Keessumaa shaamarran quncee isaa kana fuula isaaniitti dibachuudhaan fayyummaa gogaa isaanii eeggachaa jiru. Waanti kun baramuun isaa immoo oomishoota hunda irratti xiyyeeffannaan akka godhamu taasisa.

Qalamni gosoota meeshaalee barnootaa keessaa tokko ta'ee kan ittiin barreeffamoota gosa adda addaa fi halluu adda addaa qaban ittiin barreessuuf nu gargaarudha. Qalamni halluun hedduun jiraatus halluu gurraacha nama maratu fayyadama.

Fakkii Daakiyyee galaana keessa lama taatee ta'aa jirtuudha. Daakiyyee kunneen halluun isaanii adii yoo ta'u ilkaanni isaanii halluu diimaa qaba. Daakiyyeen kun lamaan walakkaa garaa isaanii galaana keessa godhanii jiru.

barattoota fi barsiiftuu kutaa mana barnootaa keessatti argamanidha. barattoonni kunniin mana barumsaa kana kan isaan dhufaniif barnoota isaanii barachuuf yoo ta'u akkasuma barsiiftuun kun ammoo barattoota kana barsiisuuf kan dhufanidha.

Kun gosa biqiltuu naannoo gammoojjiitti guddatuudha. Biqiltuun kun baalli isaa qoree ofirraa kan qabuudha. Kunis immoo bishaan baay'ee akka of keessaa hin baasneef gargaara. Akkasumas abaaboo diimaa baasee jira. Margi xixiqqoonis naannoo biqiltuu kanaatti argamu.

Biyyi keenya Itoophiyaan keessattuu yeroo dhihoo as piroojektoota misoomaa addaa addaa gama magaalaanis ta'ee gama baadiyyaan kan ijaarsisaa jirtudha. Piroojektiin Kun, kuusaa bishaanii bakka tokkotti taasifamee yoo ta'u, hawwaasni salphaatti akka fayyadamuuf yaadameetu.

Nyaanni nuyi asirratti argaa jirru kun ammoo nyaata maqaan isaa daabboo jedhamudha. daabboon kun kan inni irraa oomishamu midhaan qamadii yookkkaan ammoo midhaan gosa biraa irraati. daabboon kun murameet jira.

Barattoonnis ta'u, hojjettoonni garaagaraa fakkii kaasuuf meeshaalee bituu qaban qabu. Isaanis kanneen akka sarartuu kobbee fi kanneen biroo ta'uu ni danda'u. Sarartuun kun bocaa fi fakkiilee garaa garaa kaasuuf kan gargaarudha.

Bara durii irraa eegaluun wayiniin gudar jedhamu tokko Itoophiyaa keessatti baay'ee beekamaa fi qaalii ture. Innis gudar irra darbee sadarkaa addunyaatti illee wanti baay'ee qaala'aa kan turee fi yeroo ammaa kanallee jira.

Meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnu keessaa tokko kan ta'e mandajaan kan addatti suphee irraa hojjatamu naannootti salphaatti namoonni kan tolfatanii fi gidduu isaatti waan akka uraa wayii of keessaa qaba.

Biqiltuu ooyiruu irra margee jiru argaa jirra. Biqiltuun kun biqiltuu bifa magariisaa uffatee jirudha. Innis biqiltuu timaatima jedhamuun beekkamudha. Timaatimni kun gaafa guddate firii godhate irraa guurramee nyaataaf kan ooludha.

Isaan kun namoota waliin bakka tokko taa'aa jiraniidha. Namni tokko afaan isaa maaskiin golgatee irree isaa minjaala irra kaa'atee jira. Namoonni sadii immoo uffata bakka qorraatti fayyadu uffatanii jiru. Bilbila, barruuleefi qodaa xixiqqaan minjaala irra kaa'amee jira.

Namoota baayyatanii uffata aadaa isaanii uffatanii argaman asirratti argaa jirra. Namoonni kunneen umuriidhaan namoota dargaggoota ta'aniifi namoota qarree ta'anidha. Isaan kun ammoo uffata aadaa oromoo wallaggaa uffatanii sirba sorbaa kan jiranidha.

Meeshaaleen manaa, meeshaalee mana keessatti dhalli namaa ittiin jiraachuuf, hojii guyyaa guyyaa isaa ittiin adeemsifachuuf muka irraa yookaan immoo sibiila irraa bocee dhimma itti bahudha. Meeshaaleen kanneen akka teessoo fa'aa baayyinaan muka irraa hojjetamu.

Fakkii namoota ulee qabatanii sirbaa jiraniidha. Namoonni kunniin kephee halluu adda addaa qabu mataatti godhatanii akkasumas uffata halluu adda addaa qabu mormatti hidhatanii sirbaa jiru. Duuba namoota kanaa biqiloota magariisa baay'eetu jira.

Bakka gaara ta'ee bosona halluu magariisa qabuun uwwifamee jiruudha. Naannoon gaara bosona keessaa kun mukkeen hedduu qabatee argama. Akkasumallee haalli teessuma gaara kanaa kaan gidduutiin olka'ee gidduun immoo gadi bu'ee jiruudha.

Meeshaaleen waarshaa adda addaa keessatti oomishan wal fakkaatoon irra deebiidhaan biyya yookaan naannoo biraattis inuma oomishamu. Isaan kun amantus shakkitus biraandii biyya keessatti oomishamanii qabatanii waan deemaniif guddina biyyaa ni fayyadu.

Muuziin kunneen kan hedduu bilchaatanii jiraniifi nyaataaf qophaa'anii kan jiranidha. Muuziin gosoota nyaata madaalamaa keessaa kan karbohaayidireetii jalatti ramadamudha. Kunis faayidaalee gurguddoo hedduu qaba. Fakkeenyaaf humna ittiin namni waan tokko hojjetu ni kenna.

Bakka kana kan jiru suuraa caccabaa gamooti. Gamoon kun diigamee meeshaaleen irraa gamoon kun ijaarame illee lafa taa'aa jira. Akkasumallee naannoo gamoo diigamaa kana keessa namoonni adda addaa dhaabbachaa jiru.

Barjaan kun kan Itiyoo telekoom yoo ta'u barreeffama afaan oromoon barreeffame mana daldala meeshaalee qinxaaboo sabal Dassaalany jedhu kan of irraa qabudha. Barjaan kun halluu adii fi magariisa of irraa qaba.

Daandiin ni mul'ata. Daandii kana cinaa mukni guddaan tokko ni jira. Akkasumas, dallaan ijaarame ni jira. Mukkeen hedduun cinaa daandii kanaatti ni mul'atu. Daandiin kuni damee muka guddaa tokko jala qaxxaamuree darba.

Mana kuusaa xaa'oo asirratti argaa jirra. Xaa'oon kun ammoo oomisha qonnaaf baayyee kan barbaachisuu fi oomisha keenya dabaluuf keemikaala nu gargaaru dha. Namoonni ammoo Mana kuusaa xaa'oo kana keessaatti argamu.

Meeshaa gosa hedduu kan halluun isaanii adda adda ta'e mana keessatti walitti qabamanii tuulamanii jiru. Meeshaaleen kunneen halluu kan diimaa, keelloo cuquliisa, adiifi kanneen biroo kan qabanis jiru. Baay'een meeshaalee kanaa meeshaa manaati.

Kun gosa nyaataa saanii irratti ba'ee akka nyaatamuuf qophaa'ee jiruudha. Gosti nyaata kanaa 'xibsii' jedhamee beekama. Nyaatni kun ittoon isaa fooniifi qaaraa irraa kan qophaa'uudha. Buddeena wajjin akka nyaatamuuf dhihaatee jira.

Kunneen bineensota bosonatti galaniidha. Bineensi kun jaldeessa jedhama. Naannoo gammoojjiitti gareedhaan gaarreen irratti ba'anii jiru. Lafti dimimmisee obboroodhaan aduun gara bari'uu irratti argamti. Ifti ishee garaa duubaan xiqqoo xiqqoo ni mul'ata.

Meeshaa kun ammoo meeshaa bishaan yookaan wantoota dhangal'oo ta'an itti naqachuuf nu gargaarudha. Fakkeenyaaf kanneen akka farsoo, fi gosoota dhugaatii biro illee kan itti naqachuun itti fayyadamnudha. Maqaan isaa jookii jedhamuun beekkama.

Namoota baayyinaan bakka tokkotti argamanii fi namoonni kun ammoo namoota bishaan keessatti argamanidha. Bishaan kun ammoo boonbaadhaan gara namoota kanaatti yaa'aa kan jirudha. Namoonni kunneen ammoo bishaaan kana keessatti uffata isaanii miiccachaa kan jiranidha.

Manneen baankiiwwan adda addaa keessatti namoonni hojiilee hojjatan keessaa tokko maamiltoota isaaniif kaardii ittiin qarshii maashina "ATM" jedhamu keessaa kan ittiin baafatanidha. Isaanis kaardii sana osoo maamilichaa hin laatiin dursanii hojjachuu isaa mirkaneeffatu.

Xiyyaaraa daandii qilleensaa Itoophiyaa. Balalliin daandii qilleensaa saffisa gosa geejjibaa kam irrayyuu kan caaluufi fageenya baay'ee dheeraa ta'e yeroo gabaabaa keessatti akka geenyuuf kan nu gargaarudha. Geejjibni daandii qilleensaa Itoophiyaa haalaan amansiisaa kan ta'edha.

Fakkiin kun rifeensa eegee loonii lama kan dhagaa irra jiruudha. Eegeen kun lama yoo ta'u lamaan isaa halluu lama, adii fi gurraacha. Qabannoon eegee kanaa uleen keessa galee qabannoof akka ta'utti mijatee jira.

Yeroo ammaa kana dhaabbileen akka addunyaatti gargaarsa harka qalleeyyii irratti hojjetan keessumaa biyyoota afriikaa keenyaaf deeggarsa guddaa kennaa jiru. Dhaabbileen kun ilaalcha namummaa keessa isaanii buufateen namni nama ta'uu isaan akka walgargaaruu qabu nuuf ibsaa jiru.

Kitaabni kun kitaaba asoosaa gabaabaa kan taheedha. kitaabni kun qubee Afaan Oromoon barreeffamee ykn maxxanfamee kan jiruudha. kitaabni asoosama gabaabaa Kun maqaan isaa suuraa Abdii kan jechuudha. kitaabni maxxansii isaa gulaallii lammaffaa isaatin qola kitaaba kanaa irrattan suuraa namaa wayiitu kaafamee jira.

Foon diimaan albee afur waliin fi mi'eessituu shinii sadi naqamee kan jirudha. Foon diimaan gosoota nyaataa keessaa isa tokko yoo ta'u, beelladoota akka loonii fi bushaayee irraa kan argamudha. Foon diimaan faayidaa akkamii namaaf qaba?

Manni amantaa musliimaa kan maqaan isaa masjiida jedhamuun beekamu bakka musliimotni deemanii sagada itti taasisanidha. Anaan kan natti tole haala ijaarsa manichaa kan bakka kamittuu wal fakkaataa ta'ee ijaaramuu isaati

Yeroo ammaa kana namoonni hedduun kitaaba maxxansanii gurguraa jiru. Haata'u iyyuu malee haalli barreeffamni kitaabaa ittiin adeemsifamu seera mataa isaa qabaatus bakkeewwan hedduutti hojii irra oolaa hinjiru. Kun ta'uun isaa immoo seer-luga afaanii dabsuu waanta danda'uuf ofeeggannoo guddaan irratti taasifamuu qaba.

Siyaasni haala biyyi tokko ittiin bultu kan qo'atuu fi tooftaalee ittiin biyya gaggeessan hedduu kan of keessaa qabudha. Namni biyya tokko gaggeessu ogummaa fi dandeettiiwwan hedduu qaba. Kanaaf of eeggannoo cimaa barbaada.

Meeshaaleen waraanaa gosa danuutu jiru. Qawween meeshaalee waraanaa kana keessaa tokko ta'ee kan yeroo lolaaf, adamoo fi qabeenya ofii hattuu irraa eeguuf fayyadudha. Qawween kun rasaasa isa keessa jiruun malee hin hojjetu.

Dubartiin tun nama siyaasaa fi pireesidaantii Itiyoophiyaa yeroo duraanii kan taate yoo taatu maqaan ishee Sahaaleweerqi Zawudee nama jedhamtudha. Dubartiin tun bara hojii isheetti hojii hedduu biyyaaf hojjettee kan turtedha.

Konkolaatan kun konkolaataa fe'umsaa yoo ta'u halluu akka adii, gurraachaa fi kanneen biroo of irraa kan qabudha. Konkolaataan kun fe'umsa garaa garaa iddoo tokkoo gara iddoo birootti geejjibuf kan ooludha.

Paartiileen siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran dhimmoota keessoo paartii isaanii irratti yeroo yeroon mari'achuu qabu. Dhimma biyyaa ta'ee kan paartii biyya gaggeessaa jiru sana irratti qeeqa kaasuu fi rakkoolee jiran furuuf ni mari'atu

Isaan kunneen shubbistoota dargaggoota sirba afaan Oromoo irratti shubbisaa jiraniidha. Dargaggoonni dhiiraafi shamarran ta'anii uffata aadaa naannoo Shawaa wal fakkaatu uffatanii shubbisaa jiru. Weellisaa immoo uffata aadaa halluu adiifi gurraacha qabu uffatee dura taa'ee jira.